Which which way na e me think sey education go fit help to fight ethnic bias and to promote understanding between culture for dis our country. Number one wetin be ethnic bias; ethnic bias um na de way wey e be sey some culture or some pipu for dis country take dey behave or take dey judge other ethnic group. Dat na one thing wey dem dey call ethnic bias. And education go fit play important role to fight ethnic bias and to promote understanding between de different culture dem wey e dey dis country. Number one na cultural awareness. If cultural awareness dey, make we make sure sey school dey teach our student about our pipu history because e go help our student understand and to appreciate de different culture wey e be sey we get for dis country. If dem fit understand am, bias no go dey for de country. Number two na critical thinking. Dis one, dis, wetin dem dey call critical thinking na serious thinking. Make dem sef dey encourage our students to learn about de serious thinking skills wey go help dem to challenge bias and to overcome bias too. Number three na empathy talking. For dis empathy talking so, education fit improve love, self pity wey we go get among ourself, understanding wey we go get among ourself; make dem sef dey encourage de students to think about other pipu, how dis bias take dey affect other pipu and make dem sef look am well to know sey dis bias no be good thing at all. Den for us to fit promote cultural understanding between us or different culture for dis country, we must challenge ourself and to overcome dis bias, de wrong judgement about other ethnic group. Create and respectful environment wey e be sey dey between us. Dis one um, we get, we need to create respectful environment so dat bias no go dey at all between us and we get to make sure sey we remove dis things wey e be sey e dey divide us for dis country so dat we go get unity and we go get love and we go also get understanding between us for dis country.

Whether I fit share any experience wey e be sey I wey I take face ethnic bias wey come bring positive change and awareness come. Yes! I get two wen e be sey I don get two ethnic bias for my life wey e be sey I face, but na only one I go fit talk about for here. One of dem na where I take get work. De tell us sey de go train us, after de train us finish, we go come write exam. After we write exam finish, we go come do de go come give us topic wey e be sey we go come talk about to show sey yes, all the years wey e be sey de train us so, we understand wetin de train us make we do and we like the work well-well. So, after the years wen e be sey de come train us, I come write the exam, I write the exam finish, I come video the topic wey de sey wey de give me make I talk about, I come talk about am. After I talk about am finish, de come tell us say okay make we go sey de go call us back. But because I don ready dey work with my oga for there, my oga come say no. Because of de get plenty work for ground, de need me around, so we come still dey around. Naim I come discover sey I come get admission but because na part-time I wan study, I no come fit study am again because I no come get money wen I go take pay school fees. So the work na, I come later hear sey de give because the man wey get the company na Igbo man and me I no be Igbo. Ninety seven percent of the pipu wey dey work for company for the company na Igbo pipu, only few only small pipu among us naim be sey we get about some we get some Hausa-dem, then we still get dem Urhobo-dem, but ninety seven percent of pipu wey e be sey dey work for the place na Igbo. So I come later find out sey after de tell us make we go finish, I come do the work wey e dey ground finish I come go, I come find out sey all the igbo pipu de take dem, but we wey no be igbo, de no gree take us. So I come go back I come go ask. De tell me sey I no pass the exam. Naim me tell dem sey okay I wan see wetin I write and mey i see the answer. De say de no go fit bring am. My oga come say e won see am because dis one na no be about sey na about brain, no be about the culture or the ethnic group again sey e won see am. When e come see the result come discover sey I pass, but because I no be Igbo de no come take me for the company. My oga vex well-well because I sabi the job well-well. And the pesin wey de even bring come so, de go get to train the pesin even more and the pesin no sabi am like me. And when pipu dey work, the pesin sef go dey press phone. So all dis one come make my oga vex come tell the management sey all dis things wey de do so, e no good sey e go make the company fall one day. Sey because I no be Igbo, de no gree give me the work. And pipu wey ein dey around plus all those pipu wey be sey de carry things dey come sell for the company con see sey dis na wetin the company do, de come even chook mouth put sef come talk say wetin the management do sey e no good. Sey because I be Igbo de no gree give me the sey because I no be Igbo de no gree give me the work. And the thing come make me vex I come comot. And I comot finish, I come still get work for another place. God come do am I come get work for another place. But later-later when I come later find I come later find out from my oga sey because of that thing wey happen de don dey employ pipu wey e be sey no be Igbo and de know how to work. Because we get one Igbo man wey e be sey de carry go offshore go work. The man no sabi the work and e dey boast sey e sabi the work well-well. But when de come carry the man go that side, de come tell am sey okay make e fix something, de come discover sey the man e no sabi fix am. Naim dey carry the man come back, de come carry pesin wey e be sey sabi the work from here go that side again. And after that day, de come discover sey no be because the pesin na sey na because the pesin na Igbo, de no check whether the man sabi the work or not naim make dem employ am. And since that day, if you no sabi work and you be Igbo, de no dey employ you. And if you no be Igbo and you sabi the work, the company now dey employ pipu like that. That na way wey e be sey supposing I nor talk for that mata or my oga wey e be sey no be Igbo no talk for that mata, the company for no fit change.

Which kind quality naim me like pass wey I like make my friends-dem get and why de dey so important to me? E get some kind quality wen e be sey I want make friends-dem wey dey around me get um wey e be seye dey make me dey dey safe and e dey make infact e dey make me dey dey safe around dem. Number one na number one quality na I like make e be sey my friends de dey make dem get empathy; make dem get wetin we dey call ‘empathy’. Dis empathy um na the ability wey e be sey pesin take dey understand and to dey share feelings of other pipu. That na number one. Number two quality wey me I be sey I like make my friend get na, my number two na trust. At least, I must trust you and you go trust me back. Because e get one of my sister friend that time um wen e be sey my senior sister get, the girl dey thief. I dey tell my senior sister sey dis girl dey thief but because my sister trust her, she feel sey the girl no go do her that kind thing. So, the girl come thief one day, she come lie sey na my sister naim thief am. De come beat my sister um, since that day, trust na one thing wen e be sey ehn, my friends, I go get am for you and you go get am for me. And that one naim go make us be friends sef. Number three na you get to dey reliable. I get to rely on you, you get to rely on me. If I no fit rely on you as a friend, then you no go fit be my friend. Number four na honest. I dey like honest pipu well-well, pipu wey e be sey sabi talk truth. I dey like dem. De no dey like to dey lie. Once something once I do something like dis, instead of dem to just to just okay de be my friend, de go come dey dishonest about am because de be my friend, de go just tell me the honest truth to my face - tell me say na like dis e be o, na like dis e be. If I no like am make I no take am, if I like am na me know. Then number five na confidence. I must get confidence in you and you go also get confidence in me because confidence ehn, na something wey e be sey um e dey stand gidigba for for friends body well-well. Like now, I fit you fit talk something for my back or my fiend fit I fit talk something for your back, but if my friend hear am e go say ‘no, dis pesin no go fit do like dis, I get confidence for dis pesin sey dis pesin no go fit talk dis kind thing’. And true-true, na so e go be. Number six na support. My friends one thing wey I like make my friends get na be sey de must support me, de must be able to support me, me sef I go fit still support dem when dem need support. Then another one na make de fit dey encourage me in case I get wetin I dey do wey e be sey um I no just get encouragement to continue, and de know sey that thing na better thing well-well, de go encourage me make I continue. And at the end I go see am sey yes dis thing wen de talk na true well-well. Then one wey e be sey e dey very good na loyal. De must dey loyal. Because e get some kind friends wen e be sey um de be back and front cutlass. De no dey here de no dey here. De just dey find how be sey de go take get something from you, de no dey loyal at all. I dey like pipu wey e be sey e dey loyal to the core. Pipu wey e be sey anywhere I dey I know sey de get my back and I also get dia back too. All dis na some of the quality wey e be sey I like make my I like pass um make my friends dem get well-well.

Whether I fit share one memorable experience wey make my friendship with my very good friend strong gidigba well-well. Yes! I get one very memorable one. Though no be better memorable one sha, but na sad memory wey make my friendship with my friend um strong well-well because na that day I know sey I get plenty friends but this particular one so, e no get any time wen e be sey I go call am whether na night or morning e go always come whenever I call am. Dis one um na when my senior sister dey sick. Anywhere de wan carry my senior sister go, whether na church o, whether na hospital o, once I call am like dis, e don leave wetin e dey do, e go drop passengers, e go drive come, e go come carry us go the place, e no go ask for money. Then when we need money to eat when money don finish for awa hand, im sef go still bring money wey we go take feed. Then when we wan come carry my sister go one far journey wen e be sey im no dey around we come find driver wey go carry us go, drivers tell us sey to fit carry us go that time na about fifteen thousand naira. So I no know as im come take hear, im come comot from where e travel go im come come back come tell me say why me no call am wey make wey e be sey I dey find money wey e be sey I go take carry my sister go the hospital. Nai me tell am sey im travel and I no fit call am come back. E come sey that one no mata, I for still call am. So im na, naim come carry us go the place, e even fuel e moto join. E come carry us go the place. Na im still carry us come back. So de come sey mey we carry my sister go put go General Hospital for Warri. Na im still carry us go there, but e come drop us for there because de admit us de admit my sister that time for the hospital, so im come go work. Naim for night, that time doctors de dey on strike. No doctor to at ten d to my sister, all the nurses de just dey do anyhow-anyhow-anyhow there and my sister don dey weak, de never at ten d to us from morning till night, we dey emergency unit. Naim we come we come tell am sey ‘guy, the way dis thing be so, we no go fit stay here dis night o’. E come say okay im dey come. Dis man come really drive come from Udu Road come Central Hospital, Warri that for that night. Na im come carry us and when e reach to carry my sister come down from moto sef, na im still use im man strength take carry my sister come down from moto. When money come finish for awa hand because we don sell everything wey ein dey store to make sure sey my sister survive, na im come dey feed us that time for house. As if that one no reach, when my sister come die, at the end of the day, na dis guy sef naim come bring small money with small money wey family contribute, we come take buy casket wey we take bury my sister. And before we fit stand on awa feet because me I come stop to dey work, na im come dey give me and my mama plus my papa money, plus my other senior sister money because everybody come stop to dey do wetin de dey do to make sure sey my sister my senior sister dey okay, but in the end we still lost her. But dis guy just stand there for us through all the problem wey we go through. When we need money, e dey there. When we need im moto, e dey there. When we need im man strength, e dey there. Since then, I no dey use dis guy dey play. Despite the fact sey no be my boyfriend, but na my friend and e stand gidigba for me. Since that day, I no dey use dis my friend take dey play. And that day na im sef tell me sey im no dey use me or my family take dey play, because we be like one family despite the fact sey we no come from the same family. But dis man e stand for me till my even after my sister die before I come get another work um wey I come dey work, na im still stand for me. E dey give me money wey e be sey I take dey go work, money wey e be sey I take dey feed before de come pay me my first salary, I come stop. Im come sef come dey see am sey the money no go reach, I come tell am sey no make e stop, make e dey use the money wey e dey get from transportation take dey feed im mama until im come marry. Even after e marry sef, e still dey still dey help me when I need help.

How I take dey make sure sey I maintain my strong friendship with my friend even when I dey busy for work or even when I dey far place from my friend? E get some things wey e be sey even though I dey busy or maybe I travel or I dey far from am I dey fit dey make sure sey we maintain awa friendship. E get some things wey e be sey I dey do. Number one thing na be sey number one na to call. I dey always dey make sure sey I call am. First thing in the morning as I wake up when I don go through my phone finish and to see whether any messages dey, I go come call am if I get enough credit or if I no get enough credit, I go flash am, e go come call me, then we go talk, we go ask e go ask how I dey, I go ask how e dey, e go ask about how the place wey e be sey I dey dey and all those things. E go ask me about so many things. Me sef I go also ask am so many things. Then number two things wey e be sey I dey always dey do na to make sure sey awa friendship still dey gidigba na be sey, I dey always dey make sure sey I chat with am for WhatsApp. Because e get dis thing now wey dem dey call WhatsApp wey e be sey you fit dey chat with your friend or your partner or anybody wey you wan chat with. Whether you dey around the pesin o, whether you no dey around the pesin o, whether you even dey Obodo Oyibo o, you fit dey chat with the pesin anytime any day. Na just for you to buy data naim you need. You go chat for as long as you want and all those kind things. That na one of the things wey e be sey I still dey do wey dey keep awa friendship strong. Then e get another one wey e be sey we still I still dey do. I dey make sure sey even though I no get better money to call, I go text am or I go text the pesin, tell am ask am ‘Oh, I no get better credit o, how you dey? How your mama, how your papa, how your wife?’ and all those kind thing. I go text am because that na one way wey e be sey we take dey communicate. Then im sef go still reply me to show sey im don see the message, to show sey im get my message and all those kind thing. Then e get one wey e be sey we just dey do now wey e be sey I don discover. Dis one we dey do wetin de dey call ‘video call’. Dis video call so, I go dey see im face, im go dey see my face, we go dey talk. If e ask of my husband, I go tell am sey e dey, if my husband wan talk to am, my husband go see im face. And e wife sef, I go still see the wife face and if e dey im mama side, I go still follow the mama talk, I go see her face. Because na-na-na, I don marry, I no dey the same state wey im dey again, so though we still dey maintain awa friendship. So, with all dis call, text, WhatsApp, WhatsApp chat and video calls na way wey e be sey I still dey in I still dey contact or still dey talk to my friend. Anytime I wan see im face, na just to do video call. Or anytime I wan hear im voice, na just for me to call im number and im go pick. Or if im no fit pick, if im see the missed call, im go come return my call. Dis na some of the way wey e be sey we still take dey maintain awa strong friendship despite the fact sey we no dey the same state again.

Which role naim me think sey trust and communication dey play when pesin wan build long lasting friendship with im friend or with her friend? Trust and communication dey play better part well-well if you wan if you wan make sure sey your friendship with your friend go last well-well, trust and communication na one very important thing wey e be sey una must get. Because number one, trust dey give, for me o, trust dey give me sense of security. Because if I no trust you, if you tell me sey make we go out, I no go follow you go out because nowadays, everywhere, better friend no dey again. But because of trust, e dey give me sense of security whenever I dey around my friends, because I get am for mind sey de no go fit harm me or de no go fit do me anything wey e be sey e bad. Or de no go fit or if anything happen to me at all, I know sey de go fit do things wey e be sey go make me dey alright. That na one of the things wey e be sey trust dey do for me for my friendship with my friend. Number two. Trust dey make me dey fit dey open up to my friend. Because e get some kind friends wey e be sey you go open up give about wetin you dey experience or wetin you dey pass through, de go dey laff you or de go dey judge you. But because of the kind trust wey I get for my friend, I go talk to am; I go communicate with am. I go tell am sey ‘guy, babe, see dis thing o wey I be sey I dey experience o, I no know how I wan take handle am or dis na wetin e be sey I don do to somebody, how I go fit take handle am?’ De no go judge me because I trust am. Naim make me go talk to dem. Instead, de go tell me how I go take face the wahala and how I go take come outside – things wey e be sey I go do wey e be sey go make me fit come out of the wahala wey e be sey I put myself. Then communication sef dey help me dey solve problem - wahala wey e be sey e dey come out as a result of quarrel we e be sey another pesin cause. Because cos the kind friendship wey we don build so, e dey make other pipu dey dey jealous. De dey find way wey e be sey de go take put sand-sand for awa garri wey e be sey we go quarrel. E get some kind things wey e be sey I go hear sey im talk, instead of me to dey vex sey ‘o! na my friend, e talk dis kind thing’, I go call am ask am sey ‘guy, babe, dis thing wey you talk so, I hear am from somebody o, you talk am?’ Im go come tell me sey ‘okay, instead of us to talk for phone, make we go out make we talk am’. So we go come go out we go talk. E go talk sey ‘no, im no talk like that o! sey na lie nai that pesin lie’. And I know sey the thing vex me, and I know sey im no go fit talk that kind thing. But because I no go follow am talk, I go come put am for mind sey ‘o! so my friend fit do me dis kind thing? I no know sey na dis kind friend e be o?’ That na one of the things wey e be sey communication dey do well-well for for friendship between two pipu. E dey help you, e dey build your relationship to dey your friendship to dey stronger with the pesin wey e be sey you get friendship with. And e dey make una una friendship dey dey last, dey last well-well. Because trust and communication um  um e dey give you ogbonge relationship wey e be sey if wahala dey, you know sey at the end of the day, um your friendship with this pesin e go still stand.

Watin be di habit wey e be sey I dey do or di tins wey w be sey I dey do everyday to make sure sey I dey maintain good mental health. E get some kain tins wey e be sey I dey like to dey do everyday to make sure sey my mental health um e dey gidigba well well and one of dem be sey number one I dey like to dey sleep for like eight hours everyday because doctors say make we sleep for minimum of eight hours everyday which means as e be so doctor don already talk am and as e be so I fit sleep reach like ten hours but di small di minimum wey e be sey I go sleep na eight hours. So most times I dey, so sometimes I dey make sure sey um I dey sleep pass di eight hours self so dat I go dey okay wen I wake up because if I no sleep reach eight hours sometimes e dey make me dey get headache wen I wake up from sleep. Den number two tins wey e be sey I dey do everyday wey dey make my mental health dey okay na as I wake up in di morning di first tin wey e be sey I dey do, I dey like to dey drink plenty water, I dey always dey get water near my bed wey e be sey as I wake up and I don pray finish di fir di next tin wey e be sey I go do na to drink plenty plenty water and as I drink di water finish, toilet go come catch me I go come go toilet I go come go shit dat na one tin wey e be sey I dey always dey do everyday. Den anoda tin wey e be sey I dey always dey do everyday na I dey like to dey exercise, as I don do di water and di toilet own finish, di next tin wey I go come do, I go come go do my exercise di small one wey e be sey I go fit do for morning I go do am. After I do am finish, I go come go baff my body go come dey coolee, yes I go come ready I go come go work. Den anoda tin wey e be sey I dey do wey e be sey I dey take dey maintain my good mental health na be sey I dey eat beta beta food, beta fruit wey e be sey e dey make my mental health dey improve and di some of di fruit dem na dis fruit wey dem dey call avocado pear, oranges, blackberry, strawberry, all dis kain fruit dey help, tangerine, grape self all dis kain fruit dem dey help self dey maintain my mental health den even vegetables too self na food wey e be sey dey help well well too. Den anoda tin wey e be sey I dey like to dey do, dis one na every week, every Saturday morning I no dey do exercise like dat, but instead I go go waka, I go come outside after I don drink water do di tins wey I need to do for inside house finish igo come wear, if I no wear slippers I go wear sho um all dis shoe wey be sey dem take dey do exercise, I go come go waka for, waka go far place like tirty minutes I go still dey waka, after I don waka finish, I go come come house, I go come baff cold water my body go come dey free, e go come dey cool. Dis na some of di tins wey e be sey I dey do, den e get anoda one wey e be sey I dey do again, dis one na I dey go make sure sey every two two weeks I dey see doctor to make sure say my body dey okay because sickness no dey tell pesin sey I dey come before e come, e go just waka come, before you go see, sickness don enter your body. So for me to dey make sure sey I no, I dey okay, mentally okay na every two two weeks I go go see doctor, I go do checkup, I go do blood checkup, I go do sugar checkup, I go do all di checkup wey e be sey I need to do so dat sickness and anytin wey e be sey relating to sickness go commot for my mind well well. Dis na some of di tins wey e be sey I dey do every day to make sure sey I maintain dat good mental health wey e be sey my body need.

How I take dey know when I dey feel mental stress and wetin I dey do take dey handle de mental stress, when e don come, I dey feel mental stress, e get de way body dey do me or e get de way I dey react or e get de way I dey do whenever I dey mentally stressed and e also get some ways wey e be sey I take dey handle am when e don start. some number one way wey e be sey I take dey know sey I dey mentally stressed na wetin oyinbo dey call anxiety, dis one na wetin dey dey call when you dey ten sed or when you dey nervous dis na wetin dey dey call anxiety, den or when you dey worried dis na wetin dey dey take dey call anxiety. Den number two way wey I take dey know sey I dey mentally stressed na I dey always I dey dey tired. Den number three way wey I take dey know, e be sey any small thing dey irritate me. Den number four way, any small thing dey vex me becos even my mama at dis when ever I don dey vex like dis, my mama know sey yes, she don dey mentally stressed, she go know sey she go give me my chance, or she go give me way. Den e get some way wey e be sey I take dey fit dey handle dis thing wey dey dey call mental stress if e don dey happen. Number one, I no dey like to dey dey where pipu dey, I go comot for where pipu dey. If na for place wey e be sey pipu full well well, I go just comot for where pipu dey, I go go one quiet place, I go dey there, dey there by mysef, go dey think of how I go take calm down. Den number two be sey, I go go house,I go go baff, warm water becos warm water get way wey e be sey e take dey release stress from our body so I go just baff warm water, den I go go lie down. Den number three way wey e be sey I take dey release dis stress be sey I go put, I go connect my earpiece to my fone, I go play music. Or if na only me dey house I go play de music loud so dat I go dey sing while I dey do other things to make sure sey I calm down. Den number four way wey e be sey I take dey know be sey, number four way wey I take dey, wey I take dey handle mysef be sey e get friend wey e be sey I dey always dey talk to, so once dis thing don dey happen like dis, I go just call am, if he dey around, he go come around we go talk, den after we don talk talk talk talk talk I go know sey, my body go just tell me sey ok I don calm down, e get de way I take dey know dat one too. Den number five way wey e be sey I take dey handle am be sey, I go just, if nobody dey around or if pipu if my friend no fit come, I go just enter my room, I go play music till I go sleep, by de time I wake up, I go notice sey de stress wey I dey feel, e don go. So dis na some of de way wey e be sey I dey know sey I dey mentally stressed and some of de way wey e be sey I take dey handle de stress dem wey I dey feel.

Whether I fit talk about or share about di time wey im be sey I take take care of my mental wellbeing positively take change oda area of my life Yes I fit share, because taking care of my mental wellbeing na someetin wey im be sey I take very serious well-well and e don change my life en for some way wey im be sey I like well-well Numba one how e take change my life um change di oda aspect of my life na numba one, e improve how my relationship with oda pipu com be, for here I com learn to understand pipu more easily I come learn to dey fit dey talk to pipu more um more, because if na before I no dey fit dey talk to pipu like dat because of di way wey im be sey my mental health dey, but now I dey fit dey talk to pipu easily Now dey fit dey solve pipu wahala if pipu get problem dem fit come meet me and I fit hep dem solve di wahala wey im be say dem dey get Den anoda way wey im be sey e take improve my life be sey e also change how I take dey focus on tins, and e also change how I take dey ginger my self to do some kain tins wey im be say I no fit do before but now um with my positive mind set wey im be sey I don get na I dey fit dey ginger myself na to do some kain tins wey im be sey I no fit do before Because now I no sey my mind set don change, den e also reduce di way wey im be sey I take dey stress my self, if na before because of di mental wellbeing I dey stress myself anyhow but now with where my mental wellbeing dey I no dey stress myself anyhow again I dey sleep more now, di time wey I take dey sleep before e no reach eight hours but now because of where I dey, I dey feel dey sleep up to ten hours for one day self Den e also improve how take dey deal or handle wahala wen I dey feel every day because me I be pesin wey im get store If na before one one small tin wey happen I don close store I don go house, but now now now I dey fit dey handle wahala wey im be sey I dey face for store and for my for my market And anoda way wey im be sey e don still change my life, e e still improve how I take dey behave myself now, how I take dey handle my feelings, how I take dey fit understand my own tinkin, di way I take dey tink e don improve, di way I take dey feel e don improve, di way I take dey handle my own self self e don

Wich part na im me feel sey social connection or support system Dey play for mental wellbeing first wetin be social connection and support system. Socail connection na bond wey Dey between pipu or group of pipu and dis kind of pipu fit be family members dem fit be friends or dem fit be coworkers for office or dem fit be pipu wey e be say Dey our community den support system dis na pipu wey e be sey de support oda pipu and dis pipu sef dem fit still be family members dem fit still be friends dem fit still be coworkers for office or dem fit still be pipu wey e be say Dey our community and dis so dis social club dis social connection and support system Dey play important role for mental wellbeing wey im be sey number one dem Dey use dis way take Dey gives emotional support to pipu wey im be sey dem need am wen Dey take Dey give dia lis ten ing ear so dat wen dis pipu get emotional wahala wan talk dem go give dia lis ten ing ear to de pipu and dem go also give dia empathy to dis pipu and dem go also Dey understand dis pipu wen dem need am de most den dem Dey also de help dis pipu de reduce de way dem take Dey feel lonely because most of dem some of dia family members because of d mental wahala wen e be say dem Dey get dia family members Dey aboundon dem so dem Dey Dey lonely so dis pipu Dey make sure sey dem no Dey lonely at all Den number three be sey dem Dey also Dey help dis pipu wey e get mental wahala Dey fight things like stress, fear or lost some of dis things dem Dey happen because dis pipu dem don loss somebody and dem no fit handle de stress of de person wey dem loss den number four be say dem Dey help dis pipu wey im get mental health issue Dey recover from wetin dey cause de health wahala wen dem don recover finish dem fit send dem mey Dey go house den number five be say dem also Dey help dis pipu Dey meet oda pipu wey be sey don go through wetin dem Dey go through now dis pipu dem go come bring dem come dem go come follow dem come tell dem say dis thing wey you Dey go through now me I don go through am before and dis na de things wey e be say I do wey I take commot for de wahala wey be sey my mental health put me dat na one of de thing sef wey dem take Dey do too Den dem Dey also Dey give support and Dey guide dis pipu wey im get mental health wahala because dis pipu dem need support dem need guidance so Dat dem go fit recover from all de health wahala wey e be sey dem Dey so dis na some of de way wey e be sey dis social connection and support system Dey play for mental health wellbeing.

Dis one dey ask how I take dey manage stress and to prevent tiredness, most especially wen I dey experience hard time, for me to fit manage stress and prevent tiredness, most especially during hard time for me, e get something wey dey I dey do, we dey help me prevent tiredness and to manage stress, and number one na I dey like to dey rest plenty plenty well well and I also dey like to dey do things wey dey make me happy during de time wey e be sey I take dey rest, and dis thing fit be playing music den I go con dey dance to de music, I go con dey sing de music, as de music dey play or e fit be sey I go just play film wey be sey I like well well wey dey make me happy, I go jus dey watch de film, den number two be dey I go like to dey take break from Wetin I dey do, if may I sey dis one dey happen for office maybe I dey office and de work wey be sey I dey work e dey make me, e don dey make me dey dey stressful, or I don dey tire for de work, I go con leave de work, I go con go do something wey go make me happy or something wey go take my mind commot for stress before I go con come back to de work, number three be sey I dey like to dey dey around my support system, and dis support system so, e fit be any member of my family, e fit be any of my friend, e fit be somebody from my office, or e fit be anybody for where I dey stay dat dat pesin fit be my support system I dey make sure sey I dey around dat pesin so dat de pesin go fit talk to me, tell me de things wey be sey I go fit do wey e be sey I no go dey stressed and I no go dey tired, dat na number three. Number four I dey like to dey practice Wetin oyinbo dey call meditation and yoga, dis meditation and yoga so na wen pesin sit down for mat, de pesin go con fold hin leg like Hausa wey siddon den de persin go con fold hin hand too like person wey dey pray, den de pesin go con dey talk somethings for mind, in other for de pesin to fit focus on Wetin de pesin dey talk about for hin mind, or Wetin de pesin dey pray about for him mind, d pesin go play one kind music wey e be sey e dey very soft and slow wey go help de pesin meditate, dat na Wetin I dey like to dey do too. Den number five be sey I dey like to dey eat food or fruits wey e be sey dey give me strength, and some of dis fruits sef I dey even dey like wen na plenty fruits wey be sey na fruits salad wey um dey inside one plate wey dem use milk take mix am, I dey like to dey eat those kind ones well well den I also dey like to dey do exercise, e get exercise wey be sey if pesin just dey stressed out, or if persin so dat de pesin no go dey tired e get some kind exercise wey be sey de pesin go do and de pesin go dey okay, dem I dey like to dey sleep well well, if I don see sey I don dey stressed out or I don dey stressful I go jus climb, I go go enter bathroom I go baff, after I don Baff warm water finish I go con climb bed I go con sleep.

Make we talk about the kind of physical activity or exercise wen e be sey I dey enjoy a pass and how dis physical activity or exercise take dey add to my overall well-being. Number one, exercise wen e be sey i dey to dey do. I dey like to dey go run early in the morning. As I wake up finish brush my mouth, drink water, I go con wear my clothes. Clothes wen e be sey e no e no dey heavy. Clothes wen e bey sey e dey light. I go come wear, con wear my shoes. I go con go run for like twenty minutes or thirty minutes. I know I go make sure sey i no dey run fast and I no still dey run slow. I go just dey jog, dey jog, dey jog from one junction to anoda. Dat one na one activity wen e be sey i dey like to dey do early in the morning. And how e take dey contribute to my overall well-being na? Number one, e dey make my heart dey dey gidigba. Number two, e dey make my joint too dey dey gidigba. And number three and e dey also dey help me to dey maintain my weight. Dat one dey very important for me well well. Number two um physical activity wey me feel sey I dey like to dey do well and dis one i dey only dey get time to do am during the weekend wey e be sey i no get plenty work to do. I dey like to dey go swim because dis swimming e dey help me to remove stress from my body. And e dey also dey take my mind from all the things dem wen e all the things dem wey e be sey e dey e dey stress me during the week. E dey help me to remove my mind from stress. Den e dey and dis swimming self, e dey good for my heart. No be just my heart alone, e dey good for my muscles dem wey e be sey i take dey swim. E dey good for am well well and e dey make me dey dey happy. Number three be sey, I dey like to dey do wetin de dey call sit-up. Dis one na the one wen e be sey you go put weight for your leg. You go lie down for mat. You go con dey put your two hand for back of your head. You go con dey try to dey get up dey sit down oh. You go go back, you go lie down again. You go get up, you sit down. Dis kind one, I dey like to dey do am well well. And how e take dey contribute to my overall well-being be say, E dey make me dey get flat belle. And e dey also dey make me dey exercise my spinal cord and my hip joints too. E dey make am dey move well well. Den e get another one wen e be sey I dey do. Wen e be sey I like well well. I dey call dis one stretching. I go wide my leg. I go con carry my two hands go up. I go dey go left. I go dey go right. Dis kind one, e dey make me dey stretch, dey make me dey fit dey dey remove stress from my ribs dem, dey make me dey feel dey stretch the ribs. So dat I no go feel pain for the ribs. Dis na some of the exercise or physical activity wen e be sey I dey do. The most wen e be sey I still dey enjoy and how de take dey how de take dey add to my overall well-being.

How I dey take dey take dey prioritize sleep and recovery for my routine wey im dey help me take dey maintain good physical health. For me to fit maintain good physical health, e get some routine wey e be sey I dey make sure sey I dey do every day, wey e fit dey maintain good physical health. And number one be sey I dey make sure sey de time wey e be sey I dey take dey sleep and de time wey be dey take wake up every day na de same every day. Make I jus say de time wen I take sleep everyday na nine O’clock for night and de time wen I dey take wake up na five O’clock for mornin. I dey make sure sey dis times o, e remain de same for me every day. Number two be sey I dey make sure sey my room dey dey quite, no jus go dey quite, e go dey dark and e go dey cool. No, sweat, no noise, no light, so dat I go fit sleep dat na number two. Number three be sey, I dey make sure sey I dey read book or I dey play music. E get some kind music wey e be sey you go play e go make you fit sleep well like small pikin wen e be sey im mama dey sing song give make e fit sleep. And dis kind music dem dey always dey dey slow or e fit be old school music sef wey e be sey fit make pesin sleep, and e get some kind books too wen e be sey you fit read, before you go sey make you read am for like ten minutes or fifteen minutes sleep don carry you, e don go. Den e get another one wen e be sey I dey do wen e fit dey help me dey recover in de mornin from sleep. Dis one na im me dey enjoy pass, for mornin wen I don wake up like dis um I dey like to dey stretch, I go con roll for de bed na now de bed go even dey sweet me sef. I go roll from one side of de bed to de other, den I go con stretch my bodi for de bed, den I go con even yawn sef um dat one I dey like to de do am well-well. And dis one, I dey do am to free my bodi from sleep and to free my joint because e get how you take sleep reach um wen you wake up in de mornin your joint e no go dey free. So, dis yawning and stretching wen e be sey I dey do so e dey free my joint, e dey free my bodi. Den e get another one wen e be sey I dey do in de mornin again wen e be sey e dey help me to recover from sleep, dis one I dey call am light exercise. Dis light exercise so um na waka I dey go waka. I go waka for like ten minutes or fifteen minutes, I fit even waka round de compound or I fit waka from upstairs go down go gate, or I fit waka from my house go de beginning of de street. Dat one na waka wen e be sey I dey waka wey e dey free my bodi to recover from sleep wen e be sey I dey do every day. Dis na some of de things wen e be sey I dey do every day wey e dey make me dey sleep and to recover for me to take maintain good physical health

Which part na um nutrition dey play for my physical wellbeing and how I take dey make mindful food choice wey dey good for my body? Number one wetin be nutrition? Nutrition na tins wey e be sey food dey give us, food wey we dey eat dey give us for our body and e get some important part wey e be sey dis nutrition dey play for my wellbeing. And some of dem na number one dis food, dis nutrition dey give energy, dey give strength wey um dey fit dey fuel my body every day and to make sure sey my body dey gidiga. Number two be sey dis um nutrition self e dey build my body and e dey also dey help my body dey maintain di tissues dem wey um dey inside my body wey dey make me no dey sick, sick sick any how. Den number three be sey dis nutrient, dis nutrition self e dey also dey help dey reduce di way wey e be sey I take dey get disease or I take dey sick for my body because dis nutrition get wetin we take dey fight disease for my body. Den number four be sey, dis nutrition self e dey help me to dey build my blood for my body and e dey also dey make dis one wey e take dey build my blood so na di part of di nutrition wey be sey dem dey call protein, dis protein sey e dey help me dey build my blood, e dey if I no get blood for body, e dey help me self dey multiply di blood wey um dey my body. Den e get some mindful ways wey e be sey I take dey choose wetin I dey eat wey dey make my body dey dey okay, number one be sey I dey make sure sey I no dey over feed myself, because di food sweet e no come mean sey I go jus dey chop, chop, chop, chop before I go see my belle don full, e don full reach throat no, I dey make sure sey I dey eat wetin I need to make sure sey I dey okay. Number two be sey I dey make sure sey I drink enough water and I dey reduce how I take dey drink tins wey e be sey e get plenty sugar dat na number two. Number three be sey, I dey make sure sey I eat balance diet, dis balanced diet na food wey e be sey e get carbohydrate, food wey e be sey e get protein, food wey be sey e get vegetable, food wey e be sey e get fat, all dis kain tins na balanced diet, I dey make sure sey I eat dem every day. Number four be sey, I dey make sure sey I no dey eat food wey e be sey e dey can because dose food wey e be sey e dey can so na chemical dem take dey store am, na chemical dem take dey make sure sey e no spoil because of dat one I no dey eat food wey e be sey e dey can at all.

Which kind challenge wey be sey I face when I dey try to stay active and healthy and how I take overcome dis challenges wey e be sey I face. Number one be sey, number of the challenge wey be sey I face for de wahala we be sey I face to try to dey healthy na time for me to find de time to do exercise in de morning na wahala because I nor dey fit dey wake up on time and since I nor dey fit wake up on time I nor dey get time again to do exercise I go just baff eat dress up I don go work because I nor get time. Number two be sey na motivation dis one I nor, I nor dey fit ginger myself I nor get who dey fit dey ginger me to do exercise or to healthy or to dey active or to dey healthy dat na another wahala. Number three be sey I nor get access to gym, de gym wey dey de area e far from us and na early in de morning I nor go fit dey come out at dat time of de day to sey I dey go gym dat na another one then I get some things when I be sey I do wey be sey I take overcome al dis wahala number one be sey I come set alarm for morning when e be sey if de alarm ring I go wake up maybe thirty minus plus or early um or and extra thirty minus I don wake up in de morning I go come first do exercise so some exercise finish in de morning before, before I do de exercise I go make sure sey I drink water and after I don de exercise I go come go baff find food chop then before I go come go work number two be sey I come get friend for de compound wey be e de ginger me me self because I don e get another person wey dey do exercise for de compound I come get to ginger myself to, to make sure sey I still dey do exercise just dey way de person dey do and dis one self we come even get some few things wey e be sey dem dey use for gym when, like all dis skipping rope wey dem dey use for gym when I wake in de morning like dis I go come go downstairs me and dis my neigbour we go come dey do exercise together and when some pipu for de compound come see sey ok, de two of us na e dey exercise some of dem when e be sey e come get interest dem self come still join us too. So dis na some of de challenges or wahala wey e be sey I face when I dey try to stay active or hearthy and some of de way when e be sey I take overcome dis wahala.

Which strategy I dey use to manage my money and how I take dey ensure sey I get I get stable finance for a very long time. Well I get some ways wey e be sey I take dey manage money wey e be sey I dey get every month. And how I take dey make sure sey I dey stable financially for a very long time. Number one way wey e be sey I take dey manage my finances na number one I dey like to dey monitor wetin I dey spend and how I wetin dey come inside at de end of de month, dis one mean sey when I get salary I dey know. Den when I wan wetin I wan use wetin I wan use money from the salary take do I dey also dey monitor am well well. Number two be sey I dey like to keep some part of de money wey e be sey e dey come inside, I dey like to keep am for saving box because I get saving box. And for dat saving box so I no dey open am until de year don end. Den I go come go break am I go come see how much wey dey inside. If I don see how much wey dey inside if I get wetin I wan use de money do I go use de money take do am. If make we talk sey I wan buy land den I come save money sey I wan buy land I go come dey put am for de saving box. Den when de year don end I don see how much I fit get. If e never reach de land I go put de money back for de saving box to continue to dey save until I don fit buy de land or if na house I wan buy, I go fit dey save money small small like dat too. Den number three be dat I dey like to dey invest. Some part of de money wey e be sey I dey get every month. Dis one so dis invest so e mean sey I go dey put some part of de money for another person business, den when de time don reach, e get some percentage wey e be sey de person go give me join de money wey e be sey I don give de person so. Dis one e be like when I borrow person money I go come tell de person sey if you wan pay me de money back you go put twenty thousand naira on top or you go put thirty thousand naira on top, dat money wey dey on top so na wetin dem dey call interest dat one self na investment wey e be sey I dey like to dey do. Number 4 be sey I dey like to dey spend money on things wey e be sey I need. Things like house rent, things like nepa bill, things like food all those na things wey e be sey dey very important for me well well., no be sey I go just dey go say because I want dis thing I go come go buy am, no! dat no be good way for me to dey spend money. De good way for me to dey spend money be sey, only de things wey e be sey I need for like house rent, nepa bill, food all those kind things dey dey very important to me. So those na de kind things wey e be sey I dey spend money on. With dis way when e be sey I take dey manage my finance so, and e dey ensure I dey sure sey I go get financial stability for a very long time.